dumma dumma asati heedzdza asati hayssan utti dibeetosonna heedzdzatikka adde naazibishin issi kasseka ceeyga qeega masatey siqoobe huge bolla wuthides qasseka kushe bolla aybikkaba aratas waraqeta wikko dabtadee

Fraynsi xeellishin keehippe ayfes lo7iza keeththe gidishin hayssa mala keeththe biddo asa nayti ubfati de'ana hayssa mala keeththe dososanna hayssi xeellishin keehippe lo'izayssa gidishin cililidi beettiza mithati karesara gorfettida lo'iya gifileti degos.

Amuwarsati hayssan shiicidi itti dosona asatappe qasseka issiniya lo7iya may7o mayda lo7iya dunguza mayida macaso gidishin izikka maca harati atti daagiti qase hubdati adde hissi aawa qasse qoodhe bolla hissigi.

hayssan dumma dumma asati aybase giikko shiqidosona ubbatikka isilamatikka dees ammaniyatikka dees qasekka ortodofiziyatikka dees hayssati ubba shiiqidi issife issi gaammo deren bidosama biidappe guye asseta

dumma asati hayssan beetto suna haasatikka qasseka ayba oothesuna giikko ayba ooththizapu gidippe erettenna shinippe attin dumma dumma pompati dumma dumma jarkanoti hayssan taas beetto suna izaape guye qasseka asati zinnana maade

Dumma dumma asati hayssamonna shiiqidi uttido sina dunguza may'idagissinne kasseka hara lo'i zalu'i zammaya may'idati ammasadele heka may dagitahyssandes hissi naya asseka wursa geeteti desse kushen oykkada kushen oykkidato duye sa'anothadus.

Dumma dumma asati hayssan shiiqidi beettosona hasatikka qase ubbatikka xeellishin boot samayolo izayssa mayndosona hayssi hasati aybeygikko haakkimita woykko asa nayti saaketikko xoossappe guye pathiza geeta guussa hayssi qase.

dumma dumma asati hayssan eqkidosona ekidatappe qasseka nam7ati issife zanxila geetettideyssa oykkidi ekkidosona harati qasseka saa bolla coogidi uttido suna yilibo saa bolla haray qasseka issi adde barka issi zanxila oykkidi

hansi xeelishin aytisiya hippe lo7iza miisha gidishin ubbatikka xaamuy cima ayatannen qimo aawasa masatoosuna issi aawe qasseta guppoos guppees ubbatikka dungusa ma7idoosane aayi akka guppawus haratika

Dumma dummo asati haysse mala xeellana babbosona hanekka hessa xeelli shintana babisidi hayben giikko hayssi sinsa baggara deyideyssi gaamu masafrs gaamu hemeti shen masajes shin ippiratin hayssi hemettonnaakko hayssa.

Dumma dumma asrati hayssan ididi bettosona istappe qasse issi nu huphe baawa am'atas huphebaawa issi nu subeydes hissafe guye qasse amboha gitettiza usha ba sintha bolla wuthigesona ambohappe guye qasseka hoqiza cilelo'itappe istape sinthane.

Hayssi xeellishin keehippe ayfes lo7izayssa aybiskikko gaamo cimaawati shiikidi issippe kaa7ishin issippe durishin beettes hayssara sintza baggara deiza cimawe qasseka barka guppes heessappe sintza baggara.

Duma duma asati haysan eqidosona ha asati kaseka gaamo aawata masatosona aybis giiko ubathika gaamo dunguza maydosona istape kase issinoy isilaama aawa masates istape kase guye bagara issi manaxire wothida Adey de'es.

dumma dumma asati dalga ogeyara hamittishi biittosona hayssi dalga ogekke hippe hessa gidishin ispaldeya oosettidayssi zinokko heessa gisho ubba asati googidi googidi hayssa mala ciie

dumma dumma asafi hayssa nam7u asafi hudido suna nam7atikka qase arolinca asata masafora suna nam7atikka dunguza ma7idos suna dunguzara oosettida shuurabe may7edos suna nam7atikka azaari xeellishin huodo dindosona e

hayssan beeki aasati dubbatikka shiiqi uttida geti arbaminche dunguzabekko gaamo dunguzaara medhetida shuurabeya maydi uttidosona wusse aaway pinge baggara ettidayssi issi ba haasayes harati husseka hezgae

Dumma dumma asati hayssan de7o suna asakappe qasse hissinme malaxideoethidi issi miisha haasayis ubba asati qasseka haadde haasayiza miisha ayba gigi dokkan chogidu ittidi ezigoosona izgidappopiye qasse aadde haasayida.

Hayssan daro asati issife shiiqidi lo7iya ogen maara ogeera ekkedussana haasatikka kasseka issife dunguza masatizayssa koaase nayta karishin ma7iza malidayssa ma7idosona ubbatikka miichosona obbatikka kaa7osa.

hayssi dumma dumma macananti gaamo dunguzanne ara hara miish may7di issife shiiqidi ucidossona hayssi kasseka xeellishinkeepe lo7osona issife hayssa mala shiiqi asi uttishin ay badan lo7i kasseka hayssa mala may7o may7odi issipe shiiqii

"Hayssan xeelishin keehipe lo'iza gashe nayti issipe shiiqi uttidosona haysatappe qasekka guye baggara issiniya eqqadus harati qasekka uttidi ha xeelosona izetas qasekka oona gidin eretenna haathe immides."

Hayssi xeellishin ubba asay mayanaw lo7iza masatees,tophphiya giddon mayettiza mayo gidishin hayssa asati hara deren mayikko kare dere asata keehippe lo7ees.

Asati hayssan haysa mala mala ushsha ushshidi dossona hayssi aybbe giiko tuuke gettetizayssa tophphiya giddon bettizayssa gidishin hayssa mala tuuke uyikko asa naytas dhissiko geththenna hessape guye qasseka ubba--

Haysi duma duma aawaya gidishin aawati qaseka issi mala mayo mayidi hupha bolla ayko miisha qachidi beetosona istappe qase sintha bagata haysaalatiza haathay beetes. Ha haathe xeelanaw qase izeti issippe shiiqi eqida.

Hays xeelishn ayfes keehippe lo'iza quma ,hays qase aybe gikon ashope kaxiza guma gidishn amarathora sunthay shekila xibisiya getetizaysa gidishn asatas manawu go'iza asa nay midappe guye qase...

Duma duma asati haysan lo'iza son eqidi xelosona haysi ayfes xelishini kehipe lo'es heysape guye qase ichashu adeti eqidi xelosona nam'ati qaseka ba c'ogidi eqiutida.

Xeellishin keeppe babsiya gita shochcha gidin asa nayti uttidosuna qasseka aydis uttido gikko erettenna hen cogidi naytika shiiqidi uttidoson ussoy qasseka zanxila olqidi asa naage sikidi.

dumma dumma asati hayssa giddon biidi xeellana koshshees miize biherayi parki geettides gidishin hayssi maaze biherayi parki awon deyzaakkonta erikke asati erikkotaas odana mala koyays maaze awondi awon kabaawa

Hayssan xeellu sinke yipi cilii lo'i beet dizaasoy deees hayssi qaasseka asa nayti iiqid iqi uttidi hayssan shuchcha issisoppisifo gelsishe ka'iza miisha masate hayba gididakata sintha ganotheredete.

Hayssi xeellishin ayba masati giikko hayssi haaththe bolla hamartiza wugolo medhana masates hessa gishsho qasseka hayssa mala keegi lo'iza hogolo asi nayti medhikko hayssay haaththe bolla hamutes.

dumma dumma ba hupheya pixida adde nayti hayssan beettosonna hayssafi qasse aybis pixidakkonta erikke shini pe attin xeellishin ha adde naati nurirayappe hahura deizayta afara nayta geetettida ssamasatos

Asan qasse beettizayssi asa tukkenne messafe bu qasseka toho baggara qasseka leezayssi issi has qaseka tukke shaayisin beettes shaayidappe buye qasseka hayssa istoobiya geetettiza bolla hessana issi dapubue qasseka tohurya beettiza asattis issay sine.

Nu hayssan lo'iza addenne macay issipfe eqqidi beettosunna nam'atikka eketidayssa wikko gelatidayssa masatosuna na'iya keeheppe lo'e sadde naykka keeheppe lo'es nam'atikka lo'iza cililo kushe bogga ayqqid.

Dumma dumma asati asara haasayana woykko asara ge gaggana koyikko hayssa hayssa go7itoy hona hayssi qasseka aybe geeteti hayssa giikko itihe tilkon geettifeessa giidishin asa nayti asa naytara gaggana koykko hayssa bagga.

Umma dummarsati shiiqidi hayssana beettoosana hissi chuna shiicu hissi su uwan qaseka deizadde barkabibbana bicha bessides alati qasseka waaraqe taggita waaraqeta oyqqidi am7as eqqidosuna atti laagir khasseka cooygidi karesa mayo moyidayssi xeelles

Dumma dumma asati hayssan shiiqidi uttidoo suna uttidaarappe duyi qasseka ubbatikka ayga wutosuna giikko issi aaye islame ayaya uttidi haasayiza miisha ubbatikka eesgoosuna ubbatappe qasseka karetha may'ida mayo dees.

Hayssi xeellishin dhuma masatees. Ha dhuma giddon qassekka keehippe lo7iza mabiraate asati eethidi wothidosona. Qassekka issi wulay beettishin issi wulay doya dees. Penge baggara qasse issi adde na7i eqqidi hemettees. Hessappe guye qassi hara garssabaggara...

Kayssi tseellishin keehippe lo7iya keththi gidenna hayssi oge gidishin oge qassikka dochchee des; dochchee qassi guyyeppe miyye baggaara qassikka eqqiza daro misheti des; asppaltteti, makiinati, asati hemettida asatikka doosona.

Haysan dumma dumma asati mayo mayidayti shiqidi aybako hasayishe utidosona kushiya bolla qase aybako mishe gelthidi isata bese isti qaseka xelidi haysi aybe gidi micosona hesape

Hayssi xellishe kehipe lo'iza mishsha massates gidoppe attin haysi mabirrate kundishin massates daro asati izape garssa baggara eqqidi dhoqqu gidi xellosona izati aybissi xellida gididakone tassi erettena izati issipe.

Dumma dumma asati haysan eqidi betokona issi asay bicha haysan eqidi betes ha adeyka qaseka qofe huphe bola wothidi de'es haysi qase mashine masatiza izape guye bagara des

Duma duma asati haysan uthidi beetosona issi ade barka eqidi beetes ha ade kaseka ayfe bola huuphe bola issi miisha bana qohona mala wothides heysape guye Kase cililo mayo mayiday des.

dinne dummaasati hayssa giddon biidi eqisidi da makinara biidi banziliya woykqo nabta giditiza miisha duuqiyosona hayssa giddoppe daro matinatiyosona hayssa giddoppe asase ta ara matina yiishin asati ubba

issi xeelishin keegippe lo7iza daro paydoti iza bolla deizayssa masates hayssa giddon qasse deiza paydoy issi noydees nam7a heeza oyda ichasha usuppuna laapuna hospuna guddufunanne oo geetettizayssi hayssan dees

Issi tseellishe ayba gididakkone tawu eretteashin eta ichashu layththappe domidi, issi mishawu tsilidosoona. E ayba ichashu laytha oosettidakkone tasi erettenna .Tsuufe gin ayba gididakkon de'ees.

hayssi qasse xeellishin aybako ooththosona shiqi oyqqidi siibi geetettidayssa doyidi hessafe guye asas bira yeddananne asi bira yeddishin seelana hayssa mala goo7etosuna hessafe guye qasseka aybaga

hayssi xeeli sun ayba mafeti giikko daro asati uttidi tukki oyshe woykqo qasse motore hessidi hissi hiss miishata balaggetara uttidi kaa7ishen beettes hessi qasseka aybas kaha hess gikko dubbatikka kaa7ishin

Dumma dumma asati hayssan diqosona hayssatikka qasse aybe giikko ubbatikka eqqidoosona gishin uttidoosona uttidi gasse kaaye boottosomanikko ubbatikka lo'iya lo'iya qumamo sona hessafe guye gassea issi beera.

harsan xrelishen ayfis teebippe loza dumma dumma asati wurti desona izetappe qasseka missi aawas aybikka huphe baawa hube aybi wursidakkon erettenna shin issi gasseka huphey daloy deizayssidees aybis izi immi

Dumma dumma asat oge bolla hamutosona, ha' hays qaseka ooratha asphalte othetido gishaw iza gidon melibeyinashn oonika hamutena mala gid kawoy be odida gishaw kawoy odida oso othoson...

Duma duma asati shiqidi haysa eqidosona haysatappe xilahune getetizaysika istape sinta bagara namu' maca nayti loi'za mayo mayidi ha yosona issi ade qase eqidi ba kushe dhoqu othidi

Dumma dumma asati haysa mala keeththan shiiqidi quma moosona haysappe haaththeka uyosona hara uyettiza miishshi diikoka uyoson .Hassa keeththay xeellishin keehippe lo7iza keeththa gidishin ubba

Hayissa maala kethani deyiddako ayi mala lo'idakko ubba assatikka hayissa malla ketha dossesi hayisa mala kethayi duma dumaassati hayissa mala kethani othana mala koyosona.

Haysi xeelishn ayfesi keehippe lo'iza dere masates, ha dereyi qaseka haysa mala lo'iza keethati lo'ethidi kexidi keehidi lo'ethosona ,izappe guye qase nam'u lo'iza makinayi issippe sintharanne guyera hamutosona, istappe qase guye bagara nam'u adeti....

Ta dumma dumma asati hayssan shigidi eqqidosana. Ha eqqizappe qase corati issi mala mala mayo maydoosana. Istappe qasseka nam7u asati kanchchi hara mala may7o maydoosana. hezati nam7ati qasseka manaxire aykoy bolla wossidosona attidaggeti..

hayssi dumma dummasati hessan biidi xeelidakko lo7o hayssi xeelli shinkeheppele uza gidushin hiidi lo7kkabetes boothaykabetes kareta ykabetes sumba asa naytikka lo7o sona heessape giyemiidi uyidi udge

dumma dumma asati hayssa mala keeththa keepana koyosona shin uppe attin hayssi mangisteweekko kawo keeththa hayssa mala asa nay keexanas biray baawa gish ha7i keexenna hara wode birademmishi hayssa mala keexxana

Dumma dumma asati hawissan de7oosona hayssi qasse haybi giikko lo7o pooqi hiwoykko wo7iza keeththa gidishin ha keeththa giddon qasseka daro asati doosona daro asati aybesi doosona giikko qasse ooththo hayssa giida geli dewoothosunhayssapfe guye kawo.

hayssati qaseka keehippe daro hasata giidishin haasati qasseka daruti topphiya bandera kushe bolla olqqidi do7osona keehippe darotikka qasse wootha may maydosona hayssati ayfis hayssa keenan daridi keehidakkon

Dumma dumma Asat haysa aybis gelidako aaway ba huphiya bolla aybako xaxisid wothidaysa eretena , gidoppe atin issi aawayka guye bagara Haysa mala huphe bolla wothides.haysay gin nam'u wothides.

Dumma dumma asati hayssan ayssi geetettizayssi haakime keeththa gidishin dumma dumma asati saketikko hayssan yiidi hakimeti xeelidi heyssappe guye qasse dhale imikko he dhale mitishe baas lu7ikko kezidi banaw dandayes

hayssan heedzdzo asati eqqidi beettosuna eedzdzatikka qasse aydey giikko eedzdzatikka issi mala wara qeeta oykkidosuna a xeeliti huto dendidayssa masatesuna issi maca naaya qasseka sure gixada eqalus harati qasseka basa derey getettida

Hayssi keehipte lo'iza addina ay eqqidi issi miisha haasayes izi qasse haasayizays aybe giikko deretenna shinippe attin lo'iza dunguza mayti eqqides eqqidappugeye qasse zinta baggarakka

san taasi ayfen beetti zaygeti aylogi pidiastiriq imerjensi farmasi gees hayssi rase ka ayeweggikko gashshe naytas shammana koykko tale7a shamettiza soho gidishin hayssape gashshe naytas shametia

dumma dumma asati hayssan shiiqidi uttidosuna hayssati qasseka aybe othtosona giikko issi issi miishe uttide haasayosona hayssay ta xeelli hinsha ay masafizayssi haakime keethe masafis asse aybis giikko ubba asati lo7oos

cora asati hayssan eqqidi issiso xeellosuna hayssati qasse qaayebas xeelizafo gidikko eretenna baggati baggati awa gisho giidi kasse ayfe bolla mala xeelethidosona guye baggara deiza issiyadde coo gidi haa xele

Haysan daro Ade nati issipe shiqidi eqidosona ha ade naytika daroti zoko bola kushe wotidi eqidosona eqidageti qaseka c'oo gidi eqidosona istape guye bagara qase qorqoro kethi betes he qaseka asati hametishe dosona.

Hayisa xelishin kehipe loiza ketha gidishin hakethay qasi ayibis madigiko asanayiti hayisa gida gelidi kawos oso othosona kawoy qasi etas issi issi bira issi issi mishes gidizaysa

Hayssi aybbe giikko debubi Ethiopian kilile gegetettizayss xuufe xaafetidi hayssa bolla deesi aybe giikko kase Ethiopia bandiray hayssappe gorppettidi,beetees.hessape guye kasei Issino issino ekkidi ekkidi ka'ees.

Dumma dumma asati hayisa gidon betosona hemetiza asatika betosona issi qase kehippe bloiza keeththay betes ha keeththa gido qaseka ayibi di gikko banke getetiday des he banke sunthay qase awashe banke getetes.

dumma dummasati hayssan beettosuna dsoh giddon geliwitti digeettoson haysse qasseka hahora beetti zase seellishin keeheppe lo7iza masates giddo gelana beyaabeykki gin seellishi joogidi lo7iza keeththa masates heessa gisha

dumma dumma asati hayssa mala keeththa iza giddon de7ana amotosuna hayssi keeththay keehippe lo7iza keeththa gidishin xeellishin mangiste keexxida keeththa masates hayssi kawo keeththa woykko kawo asatas gie

Hayssan xeellishin daro asati hissan gelosuna gelidappegue kasseka issi simishata gidikeezosuna dophiya bandere sintha baggara geette kasseka xeellishin asi ardizayssa gidonnan asati oosos goyetti akeetha masates.

dumma dumma asati hayssan shikidi rochchedossona ubbatikka lo7osona lo7i da mayo mayo donsona ubbatikka issiyaasi haasayiza meisha isgoosona isgidappe giye qasse ubbatikka inmanaa miisha xeella

Dumma dumma asati hayssa iqqidi beettosona hasati qasseka aywoytosona giikko ubbatikka shiiqidi poolise masatosona kasseka deemmidappe guya aybisi zeetizaaggidakkoneretenna makina issidi eqqidoosona.

Aawuzi xeellishin keehippe lo7enna makinati hamitishin banara asa maygoykko asa kiethta hayssi dhiissana hessa gisha hayssa elesidi ooththidakko lo7o hayssi katamas iita dereyassikka iita asa naytas ka

Dumma dumma asati hayssan eqqidoossona hayssatikka qas aybe giikko ubbatikka issife shidi issi zo biosona haybas giikko a sintha baggara deizaa giti qasse kac maawati issife kushe baqqosona baqqidata.

Dumma dummaasati hayssan kushe baqqish iqqidosona dubbatikka ha ba ayfeso zaaridi xeellosona hayssatikka issi mala qommu dunguza may'idi iqqidosona baggati qasseka choo gudi ambasadere masateza miishe may'idos.

Cima asat shiqid ubbatika shiqid Cece getetiza misha boal ubbatika kushe wothidosona, kushe wothidappe guye qaseka gidon mashay Des. Lanqera lanqera

Haysi aybe giiko xeeleshini tophiya bandiray haysa gidon beetes haysa guye kaseka asi iita othikone lo'o oothiko asas anjo anjizaysi haysan beetes heysape guyen kaseka uba asati shiiqidi haysan malan.

Ha macasya xelishin kehipe lo'awus iza qase issi kushera maxapa woyiko wariqate masatizaysa misheyi de'es hesape guye bagara lo'iza oyideti oyikidieti de'es

hayssi xeellishin ayfes keehippe lo7iza asata ubbati issife shiiqidi uttidoosona baggati kaseka eqqidoosona issi yaddey kaseka kushe bolla waanqa oyqqides woyssafe guyen bootha maye daroti may7idoosona issi aa

Dumma dumma asati hayssan ittidi heezu asat issi mala mala mayo mayida asati doossima he asata iziganon itti dosina fisikapfe kasseka issi mee eqqada issi meesha haasayos asati ubbati uttidageti izo izgoos

hayssi dumma dummasati hissife eqqidi kushe baqqoosana ham7issiniya qasseka lo7iya waraqeyta ba kushe bula7oykkadus hissi adde qasseka coo gidi eqqidi xeellees ma7iya qasseka ba ufayettada nuucawus heessati

Haysi xelishin keehippe lo'o ketha gidishin haysa mala otho othidako ubbatas dere geshanne lo'o gidana koshes haysan qaseka nam'u adde natika dosona issiniya

hayssa siiqida asati dumma dumma sata giddishi ubbatikka basoppe puxa ekididi hayssa mala safara geeshidappe guye ayba othosana giikko di7oosana bakka musona iyoosono ubbatikka shiiqidi

Summa dumma asafe hayssa izeta qabalan deiza shaafa issi miisha yidi ishshid issidadussa ubbatikka baso kubasete kehidi hayssa mala ba shaafa geeshosuna geeshshida tugeeqasseka hayssa mangistas weykko kawoos.

Dumma dumma asati haysa mala makinara hemetokona hayssi issi issi qommos kanche go7o immiza makina giidishin munkinayka qase karethaydes i bolla do7oykanees hara haramiishe tokkate

Hayssandummadumma asatti eqqidi betossona esttappe qasse issoy mobayllera eqqiddi etta potto denthees attidayssati zokko immidi uttidossonna.

Hayssi qassekka beetizayssi aybe giikko ethiophphiya giddon de7izaytta balesilxxaneta getetidayitta woykko kawota getetidayta gidishin mattawuqiya magaleca getetizayssi xuufe hayssan bolla beettizayssa qasse dees . Hessa gishataw...

dumma dumma asati hayssa nashonale aydey woykko fayda gilelettizayssa kessana uubbatikka boosuna issisa bidappe guye qasse qaybossos na giikko hayssa mala miisha kessosona kessidappe guye dereppe dere bishin hayssa bessid besses.

hayssi xeellishin isi adey berka uttides addey qasseqa lo'iya mayo may'des addey xeellishin lo'iya aasa masate hessafe guye qase komputere geetettiza miisha ba kushe bolla oykkkidi aybakkon izaara ooththishin beettes ayba oththizakkun erettennashin

Hayssi xeelli shinke hippe lo7izalsa gidish issiniya cuugada eqqadus issiniya asseka asi footozentsin pooto bolla deettas ekkidaga qasseka ayba miishs gidin haasayos haasayirappe guye qasseka ubbatikka shiiqo

hayssi ceeli hin keehippe lo7ida si naiya uttadus xuufeseka hube baggara deizayss ayro gidikko fayda bele jimmet lemmin geetettida xuufe ce7idey dees hessa gisha aybis giliraakkonta erikke shin naa

Issi feelishin internetia geetettizayssa loykko nashonal naygdo geetettizayssa oyqqi dagqidishin hayssan qasseka beettizayssi mam'i silke tikabetosona silkey qasse aybegikko asay asa naara hasayana mala maadiseyssa giidishi.

Dumma dumma asati haysan eqidi betosona, hemetishe betosona, qase issiny paranja woyko china getetizaysa gidishn harati qase lo'za haga dere asatako , hesara hada'izaysi oone gikoni xilahune getetiza...

Dumma dumma asati hayssan de7oosona. Hayssi asay woykko baabure geetettizayssa gidishin ha baabure giddon dumma dumma asati dumma dummi dere baana koykko hayssara boossona. Hayssa qasseka woderee diidikko issippe

Dumma dumma asati hayssan ay bakko xeello suna eqqidi sollisetikka duu suna harantikka qasse gaamu dunduza may'idasafiqqa hayssan duus suna dubbati eqqidi xeello suna isiti ay ba xeele akkon eretenna shin naytikka duu suna gira faa.

Hayssi seelishin keehippe daro asati issife tophiyar gidayssa xuufe deiza curqa oyqqidi ubbatikka hamotosona hayssati aybis hamutosona biikko ba kawu dooranau woykko dooro saate gakkida gesha ubbatikka hayssama.

Daan xeelishin issi loqizaaddey cogidit eelishin haasayees kasseka adde mani damayoy booththamayo gidishin addeppe qasseka zaaridi guye baggara daro asati beettosano ha daro asati paseka ay boothoa

dumma dummo asa mayti hayssan tophiya baynderata kushe bolla oykkidi dhoqu wothidi beettoosona hayssi kasse ka ayeba gurse giikko tophiyay dhoqu baana mala diiccana mala asa ubba tophiya giddon de7izazati hessa mala worgo

Hayisi xelushini loyiya macca nayiya isina utadusu utidape guye izara guye baggara tophphiya bandira getetidayisi dessi sintha baggara qassi loyi darro hathati betisona hathata qassi onika

dumma dumma asati hayssan beettosuna issi adde barkawuchidi issi meisha ayfe bolla woothidi xeellees izi masatizayssi tasqas ayssi ashara yetettizayssa giidishin aydi karde geretizayssa keessano mala haysta mala asati

Duma dumma asati hayssan eggidoosona ekkida asati kasseka guye bagqara poolise pidoosonna poolise buqisintha baggara missi addelanne issi malcara kush yarafush yeraoyki pidiwoosona istafe qasse guye bagqara deizayssi locizallaizammana.

dumma dumma asati hayssan eqidi dinne itti dibestosana dumma dumma asati may7iday may7o qasseka dumma dumma qomma mayo pooliseta mayo may7iday gadees heessafo duyi gasseka lo7iza basadera geetetti bessa may7ida asatikkadoossana hessaf

Ha dumma kehippe loiza macanayti heedzdzu macanayti hayssan beettesuna pisii bemeketel maanserarat giza issi miisha agidi kushe bolla dequsuna heesatikka qasseka aybis miico suna aybis

dumma dumma asafi hayssan ekkidossana isdappe qas siyadey horaqeeta wukkidi issi miisha bessees harati qasse atti daageti cogidi ekkidosana hessa gish ulbatikka shiiqidi hayssa mala oosana koydi koyeti giidi oyches qeessappe gui

Dumma dumma poliseti haysa eqidi ibabane getitiza misha qanxosona qanxida mishan upayetosona issi c'ima aaway gabe mayo mayidi izi qase qacizappe qac'izappe qanxidappe guye ekawu eqides.

Dumma dumma asathi woykko poolisethi hayssan uththidoosona; asathi qassikka guyye baggara uththidosona; sinththe baggara uththidaageethi heezzathikka poolisetha gidishin poolisethi qassikka hara hara qommo maayuwa mayidosona; hessape guye qassikka.

hayssi qasseka haywi giikko daro pooliseti hayssan uttidossuna aywis ittu dosuna giikko izete haasayiza miishe deyiza giishan uttidosuna issi macasaya qasseka ba kushe huphe golla uthada haybakko izete haasayiza ysexa

Duma duma darro assati hayisani betossona hayisi qasseka awe giko arbaminice katama getetesi. Hasi qassi derre giddoni woyiko tophphiya giddoni gitta adebabaye gettetidi anjetidayissa.

Dumma dumma asati masraan gadde goyossona massaran gadde goyidappe guye qassikka aybakko zerrossonna zeridappe guye dicces diccidappe guye mettetees.

Hayssi dumma dumma keeththati dishin ha keethey qassseka hizgidi de7anaw deenna hayssi asati issi issi miishsha bayzanas kanche medhettizaysa gidishin bayzidi wurssidappe guyen dendida.

Assati hayissa malani uttidi coo giddi xelossona, issinoyi kasseka ba donna bola kushe wothidi coo gidi xelesi. Harati utidi qassi dunguza mayidi utidosona harati qasi mayidageti qoba huphe bolla wothidosona

Duma duma asati hesa bollan shiqosi Yidi shiqidi utidosona hesappe guye asatika ba zoko ha simidi utidosona izatika ayiba hasayiko siyetena hesa gishawu ubatika co,o gidi utidosona

Duma duma isilama aawati haysan eqidi betosona haysati qase azis eqidona giko issi mishe eqidi othosona aybe gikko ubbatika shiqidi quma mosona issippe uyosona hesappe guye qaseka

hayssa adde ceellishin issi miisha tukkidatu giyo issi miicha tukkidatu giyo amihiya qasseka diixano mala hayssa mala tookkidi hidi haaththa zabidon kusses addey qasseka issife aaybe ooth giikko hayssa mala osoothusina qoodey bolla

dumma dummaasati hayssan ekkidi yeefo yeekkosona aybis yeekkosona giikko izeti eehiza asay issi hayqqida gish yeekkosona aybiskikko asay asay hayqqishin ubba wode yeeqqees ubba wode lo7o gidena

dumma dumma asati hayssan hamutosona hesentappe gasse ubbatika maarara eqqidayssi woykko maarara hamutizays beettes hedzdzu asati huphiya bolla qoba geetettidayssa wuthidosona hessape guye qasse issi aaway barka coo gidi eqqides

Dumma dumma asati hayssaa ba qoloa togidi aoharaso yuhosoma hayssi qass gaamo aawata giddon daridi birattes aybes gikko gaamo aawati hayssa malamana mala may may7di hessafe gode qas masqalay gakkishin

hayssan dumma dumma asati issife shiiqidi eqqidinne uttidi beettosona izetappe qasseka guye baggara muuzeya qaanida aysusi makinay beettes iza bolla qasseka issi addenay saate dholidi iza bolla ke'idi yaan beettees

Hessan dumma dumma asati issi uppe wudi eqqi dussona eqqidappe guye as aygo oththosona giikko qumay makettidayssidees quma maketida quma issoy isso eqqida macalaasaya immays immidappe guyes assekka ubbati issoy isso ekki dibos.

Dumma dumma asati hayssan beettoossona hayssi qase ayede gikko bangga geetettiza miishie giddishin hayssan gaadeppe maanaw aasay nayi go'ettidayssa be'ishshekko hayssi kaxidappe guye meteettees meeteetidapoe guye qasseka asa nayti gaacisana baabuure soo efidii

Dumma dumma asati haysani betosona, ha asatika qaseka nam'ati issi misha dawutare masatiza miisha kushe bolla oykidi eqidosona,man'atika qase lo'iza mayo mayidosona ,nam'atika manaxire ayfe bolla ..

hayssi xeellishun keehippe lo7iza daro asati ssife shiuqidi eqqidoosona daro asatikka qasse kaaye woostosona giikko dubbati eqqidifooto dendosona daroti qasse kayfi bolla manaxere wossidosona hessafe guqase loqizao

Dumma dumma asati hayssa mala asata eqqiddi de'ossona. Hayssatti qase maybe giiko kareththa woyko booththa asata gidishin ubbatikka shiqidi issippe eqqidi aybbako izappe nagizakkon erettenashin kareththa mayadus issina.

Dumma dumma asat haysan shiqid makinay Yana gatho nanigosona . Haysa ayiya qaseka hayisa makina gidon gelike gada hara lo'iya makinay Yana mala nagawus harati qaseka haysara bana gid gelid uti...

Hayssathi asathi xeellishin beetha; he azathikka kusho baqqoosona; kushe qassikka aybissi baqqoosona giikko aybakko miishshatha iyotha bessi des; hayetha gishshawu kushe baqqoosona; hara asathi qassi aththidaageethi coo gidi.

Dumma dumma asati haysan beetosona. Asati qasse paranjatika doosona. Kare derepe yidageti qasseka Tophiya giddon de'iyagetika beetosona. Hayssika aybe gizaysa gidiko Ethiotelcom gizaysa kushen woyko guye baggara oykida.

Duma duma asati haysan equdi deetes ha asati wase ayba othizona giiko hamutosona hamutidape guye baga qase bidi makina gido gelidi issi derepe hara dere banaw koyidi hesa gishaw bosona naytika kare baga

amarasati hassan shiiqidi didosona asatikka qass coorati booththa may7o may7dosona hafessafe qasse issi addinaybittes haray qasseka hube ganxettida macanay tamasates fhinippe attin izetikka addenaakko.

Dumma asa naythi hayssan shiiqidi hayssi thimirththe keeththa geetheththes; essape guyen qassi lo7iza lo7iza naythi shiiqidi hayssan thamarana woykko qassi naythara issippe pe7anawu yoosona; pe7iraappe guye issi simishe thama.

dumma dumma asati hayssan oge bullan beettosuna hayssi waani da oge gidikko tani erikke shinifire attin hayssi ro7iza oge masates ubba asati ka shiipidi hayssan hemmitosuna hayssafe guye wucce deremmas

Issi seelishin keeguppe loiza keeththa gides aybe gikko hayssi gaammo dorize geetettizason asati haho debeqqu yiidi ceellana koyida gish issi muisha izeta bessosona qasseka qomakamosona

dumma dumma asati hayssa giddon iqqidoosuna missi qaseka aybe gikko xilli asafizayssi eerfort gietettiza somasatis hadara asati hara keeththappe ha keeththan yaana woykko hara direti hayssan yaana hayssa

dumma dumma asati hayssafe biidi mayo shammano dandayosona hayssi qaseka awundibisko hayssi xeelli hindiya masates giya giddon hayssara hayssa mala may7o guutha birara asi nayti a biidi shammano dandayosona hammidappe guye qasse kamman

Dihepphe cora asati beyttosana haasatappe qaseka ubbatikka ba duna bolla issi miisha wuthidosna issinee qasseka zinthara digaage dhupheya bolla shaashe qacqada da'is harati qasseka coogidi maarara egedoosone daros di mayidayssibe.

dumma dummo asati hayssan uttidi beettosuna nam7atikka had7i yelida asata masato suna yelida puduye qasseka nam7ati dhantha dhanthosuna nayti soshe jiidida gisha loqu woththidi ba bolla olqidosona

hayssan dumma dummasati cuga cuga midhidi uttidosuna issi baggara deiza cugati baggati eqqidosuna ham7onthara kasseka deidagiti ubbati uttidosuna issimiya kanche eqqidi izetas issi miisa odawus hessape

Hayssi tseellishin keehippe lo7ida simasates hayssa malay issi wode be7idi cellidakko tana aybadan lo7eshin xoossi thana hissi malasseppe githa sohon uthanaga erays.

Dumma dumma asati haysani eqidi betikona issi Adey berka eqides hesa gishaw qase izappe guye bagara lo'za Mitha cililza mithannne izappe Gita mithay betes, Adey qase bootha mayo mayides,qaseka...

adumma dumma asati hayssa mala soun biidi xeellona dubbatikka koye sona tanikka hayssan baada xeellana koyays hayssi eype lo7iza gidishin asati kasseka haaddefe guye baggara daro osotibeettosana iza peeqa

dumma dumma asati hayssa giddon biidi hayssa mala xeelidi heessapo ge qasseka bira qanxidiyo sona haysse qasseka hambasadere parke geehethizayssa gidishin issi dere kankie beettizayssakko

Da mala asati daroso baawan hayssi kasse ka xeeli shinke hitti loqiza shaamasates hayssatan diqiza asati ubbatikka kasse booththa may'o maydi kush dhok ooththidi haybakko wooththizakkon erettenna shin gooththosona heea

aessan xeelli sinteegippe lo7i zona addenay uttides hayssi uttida hessi qase bakuba duuna bolla kushe wesidi uttides hayssi addena uttida hessi ha wodele dunguza gididakku ta erikke may7ida hessi issi dunguza shin maay7idi uttides qase kares asure dithida

dumma dumma asati hayisa mala booththa mala mala mayo mayedi ubbatikka izati ayba lo'iya dere yiidi ubbati eqqidoosono ayba gida xufee oykkidi dizakonne erttenna ubbatikka booththa mayo mayidosona heessafe guye

hayssi qasse ayfe giikko issi na7iya haaththa giddon gelidi ka7ishinoykko ubayeti shinbeettes hayssa mala haaththayy arba mince giddon mince gehetti zoosson dees hessafe gude qasse issi na7iya manaxire ayfe golla

dummaasati hayssan wuttidi beyttousana hayssi xeellishin ayfes ke hipe lo7iza keeththa gi dishen akeeththay qasseka gaammo donguzafi darura hayssan bettayes hayssa pedi7e qasseka ubba asati hayssa mala duga

dumma dumma asati hayssa gibidi hayssa hayssa mala haaththe ushosona hayssi haaththe uyishen keehipte asa naytas du7o immizayssa gidishin hessappe wuye qasseka aaasa nayti saamettonna mala maaddizayssakko heessi qasseka aybey giikko hayssa mala haaththeta go7ettoy issi

hayssi xeelishin keehippe lo7izaysa sha7a gedishin ha sha7ay qasseka paranjati yiidi yidi hara derappe woykko kare dereppe yiidi yiidi xeellosona xeelidappe guye qasseka hayssi keehippe lo7es giidi xatas odidi boosona

Hayssi arbaminche giddan beittidoyssa adde baabay geeitidayssa giidishin hayssi kaseka xielli shin keehippe lo'iza shaakko heessafe guye qase hayssa mala dungu zaara gorfettidi keehippe lo'ana mala woosettidi oosettide.

mashaafati hayssa biddon harara hara suro harasira yiidi gelosona hashafay qasseka xeellisin keehippe hayfesilo hasseka doome dommesati hayssafe dalidi uyana mala haaththa uyana mala qumaka demmana mala oothes haysse

Hayssi xeelishin cililiti beettiza maatay keeyippe dembay lo'es .Ha issappe guyeqaspe dembappe guye baggara keeththappe sintha baggara cora asati shiqidi issippe ekkidosona. Ekkidappe guye qassenne pooto denidana mala hayissama.

Hayssi xeellishin keyuppe lo7iza mii shemmasates nayti ubba naytikka makina bolla keydi ekki doosona eqqida getikka deettes uttida getikka de7es isaafe guye qase hayssi awu dore dunguza gididakkon taas eretenna shin.

Duma duma asati haysan eqidine utidi betosona nam'ati haysan utidi betosona nam'ati qaseka eqidi betosona nam'ata sintan daro woraqetati dosona nam'ata qaseka c'oo gidi eqidi utida asata xelosona hesape guye ba..

Haysi xeelishin duma duma asati shiiqidi uttidosona cima ayetika utidosona issiniya qaseka woraqata oykada uttadus issiniya qaseka eqadus harati qaseka coo gidiza eqqidosona addey xeelosona xelishin qaseka payda kesosona

Dumma dumma asati hayssan eqqidayssanne hayssan qassekka cima aawati doosona cima aayetikka doosona, geela'o wuduratikka doosona , adde naytikka doosona. Aybis izeti shiiqidakonne tay erikke shin ubbatikka shiiqidi coo giidi issi mishshe xeellosona.

Duma asati hayssan eqqidi beettosona qaseka dumma dummati uttidi asara hasayishe beettosona izatappe qasseka huphe baggara dumma dumma telebizhineti uttidi beettosona ubbatikka maca nayta giddishin guye baggara...

cora asati hayssan eqqidosona ekkidi eppi guye qasseka ayburotoosonegikko ubbati bafintha wuhetishin odosonay issatu gu ekkidi asati uthizesse maakosana issinee qasseka quguussa na ekarayadu saaray qasseka adde maytikka due

Dumma dumma asati hayssan eidibetosuna asati qasseka aywisi yi dogdikko sime geetettiza miisha kessanawu kissida pugiqas silki gidda gelsidi asara asara kaagqanau haasayana hayssanko yiidi yiidosona.

xossas galatay gido nam7uxeeta gakkidoosono hayssafe biye qasseka hayssa asati eqqidi woykko uttidi naagiza miisha ayde gikko maarara uttidi uttite geetettida gishowu hayssa asati ubbatikka uttidoossona hessa gisho.

si dumma duga asati isalama aaye tamastizayti dubbatikko shiixidi hayssan ekkidoosona hayssi ta xeelli fimmasatizayssi hayssi gakawo dooranawu ddooro gizyan hayssa mala ooso dostosona gaada uxxumas

dumma dumma asade hayssan maarara uttidofana uttida dugwe qasseka asati ooththife gizayss bisha ubbawoto sina issiniya qasseka naa masatizaysso uttadus kushe mashinay bolla wothadus adde wotha gidi odida bisho

hayssan dumma dumma sati eqidi idettosona daroti qasseka gashe nayta jidishin agashe nayti qasseka ayba woththosona giikko eretenna shinippe attin islama nayta masatosuna ubbatikka hube bolla shaash qacidosona heyssafe

dumma dumma safi hayssan eqqidi pudetosona dardarotikka qasseka issife shiicidi eqqidosona qasseka issi haawa uttidi maxaafawikko dabtare oyqqidi izeta suntha saafees hessappe guye issiay issaa xeelle

Dumma dumma asati hayssa mala dun'uttidi beettosona hayssa asati booththa mayoma 'odagetinne deessona gashshe naytikka de'osona qasseka issi aaway gidi xeellees xielidappi guye aybakko gidin ooththee.

Dumma dumma asati hayssan ekkidi beettosona. Ha asati qasseka ayibis eqqidosona giikko naashinal ayide geetettiza miisha ekkana yiidi hayssan ba salipera maarara ekkidi ubbatikka naagosona. Naagidappe guyen qassi addina immikko.

Dumma dumma nayt haysan shiqid utidosona xelishn ha nayt masatizaya ba kawo diranaw yidaysa masatosona . Hesappe guye qase ubbatika ba sinthan zarid pudedig ubba xelosona

Topiya wothe woxuya nayo gidishn dark wanca tophiyas ekada yadus , issinay eorqe ekada yadus , wanca getetizaysa ekada yadus , nase getetizaysa ekada yadus , daro daro misha ekada yadusi ..

Haysa xeellishini keehipe lo'izanne haysi ha dere asan gidena hara dere asan woyko wuce dere asan woyko kare dere asa geeteyes ha kare dere asazi qaseka xeelishin keehipe lo'es ha zaaridi be qoodhe eqides

Haysi xelishin dumma dumma kuwase ka'naw eti go'etiza demba malates ha dembay qaseka kehippe lo'es qindime betes heysappe qasika dembappe sinta bagara nam'u asata gidishin issoy chega masates issoy qaseka

Dumma dumma kuwase ka'iza nayti haysan beetosoona. Ha izatappe qassi heezati haysan sinthan beetosoona. Heezati qassika miiccosona. Issotuppe issoyi qassika ba barka coo giddi eqqidi tseelle issa gishawu.

Hayssi xeelishin keesippe lo'iza nam'u adde nayta giidishin aadde nay qasseka kowaase laaggosuna koaase laggidappe gui kasseka ayfo issinno issinno kuchche oyqqidi koaase nuna giddo nun tani ekkana giidi hayssan dhoqqi

dumma dumma kaasse ehiza nayti woykko waase ka iza nayti hayssa mala ekkidinne ubtidi ootoren doossuna baggati kasseka gulbati doozuna baggati ekkidi doozuna nayti ayfis gulphatida konta erikke

Ayssi nayti nam'uchu gaara cuugetidi hayssa mala kaasse kaa'o suna hayssi qasseka ayrey giikko hayssi koaasiya kaawo yeetettes hayssappe guye qasseka inchidasi qasseka ayre ekki diikko asatake.

hayssi xeellishin kehuppe ayke si lo7es aywey gikko ubba naatikka eehosana kowaase ka7ana hessafe guye passe aqi matikka hayssan duossana kowaase oyqqide kida haykkades hessafe guye passeka issi issi asay cogae

Aasati hayssan iccidi beettosona dumma dummati qasseka sintha baggara de'i zaageti uttidosona wanca pasinthe baggara wusidi uttidosona hessafe guye qasse guye baggara de'i zaageti gashshe nayta gidishin gashshe nayti shiiqidi hissife kaa'osona.

dumma dumma asati hayssa malaso biidi ubbatikka koaasi nayti kaadishin xeello suna hayssi tohourae laaggetiya sagidunnanshin kushe rakka etisa kwaasi gidishin hissi addey qasseka gubbiidi korasa

Dumma dumma asati hayssa abisi ekkosona giiko hayssa bimbbe mallata mishsheta dhayssanawu hayssa soho giddon gellisidi gussiko hayssa malla mishshe dhaysanas gishshawu ubbatika hayssa go'ettosona.

Hayisan duma duma asati xelanawu koyiza izika televidzine getetes etika duma duma misha getetosoma iza gidon asati durosona asati issi misha otosona

hayssi sunthay amarathoora miiti reeggidetigeessa giidisin issi miisha awropphi aawakkidarkikko eranawu koshes eranawu hayssi maades heyssafe gii qasse hayssa bolla deizayssi booththa qalaminni heessatu

dumma dumma asati hayssa aybis go7etosona gikko asay hayssa salo yeggidi salo yeggidappe buye dhoqo uthidi xeelles xeelida wode hayssi asata poto denthees hissafe guye qasseka qaraxees hara hara mishaka oothes.

Dumma dumma asa nayti hayssa ayge gidizookkan erettenna hayssi shini aybe giikko taasi beettizayssi karetha miishe beettes qarethappe qasse simmidi beettiza miishe booththa wara qitati beettosanna hessa aybes giikko.

dumma dumma asati hayssan shi gidi uttiduufuna hayssi qasse aybis utti duufuna giikko issi aaway uttidi oykko gidi asayiza miisho ubbati siyoosona siidattu guye qasseka issi zaaro immano mala izigoos

hayusi keehife lokiza meisha gidishin hayssara asa nayti yexxana woykko xoossas yexxanawu hayssa go7ettosuna hayssi qasseka aybe getigikko hayssi gitare amaleththora gerti hayssa gidishin gamothora qasseka maalales

DUmmza dumma asati haysan eqqidi dee7etes izetape guye baggara qasseka bajajey de7ees qasseka barka hara makinay bayndashi n barkka hammetawus.

Dumma dumma asati hayssi aybbe giidi oychchana danda'es hayssi ta xellishin massatizayssi issi maakiniya dawus guththa guththa maakiniya izzisi qasse sunththay aybe giiko bajaje gettetizayssa ha bajaje qasseka targgayka getetizaysi sinththa baggara dessi.

Dumma dumma addenaati hayssara lo7iza sayqilya saykilla ogidi dubbatikka laaggo suna hayssafi kaseka gita asata gidishin aybars izet laaggi akuntas eerettenna shin dubbatikka la7oo suna xeellisin heessa

Ha'ikka hayssi makina zaari diyides hayssi aybe giikko lo7i amakina giidishin asa naytas ayfis go'i giikko amakinay gaasa naytas godhizayssi issi dereppe haradage asa nay hamettidi dandayonna gisho hayssara bee

hessa xeellishin keetette lo7iza keeththa giidishin ha keethti qasseka aybis maaldigikko asati makinay himettonnan ixikko hayssa bolla yiidi mata geetettidayssa wukkasse gaazi giittidayssa duuqidi doosona heessafe guye qasseka

Hayssa mala makina tani hayssafe sintha beyada erikke hayssi waaneda makina gididakkon erettenna hayssi leemisossi ooratha makina masates heessa gishaw asi ubba hayssa xeellana koshshes tanikka xeellada coa.

dumma dumma keeththafi hayssan beettosuna hayssi dure keeththa gidonnan manqoti hayssande iza keeththa masatees asa nayti qasseka qanoli sorethosuna qasseka guutha guutha miishata oykkidi boosuna hessafe guye gass

dumma dumma asati hayssan dereosora aasatappe qasseka makina giddon utti deosuna hayssi kehippe lo7iza makina ki dishin makinay qasseka aspaldeappe dhoqu gida miishan eqqides dhoqu gida miish hayssi aybegikko ubba

Hayssi tiranisportiya ministeriya igetettidayssi amaratora xaafettida cuufe gidishin hayssa bolla qasseka ayssi aybegikko asati issiis haderefe hara dere baanawu ha ministeriya haasayssidi hessafe buye qasseka baana koykko baana mala

Hayssi tsellishin keehippe lo'o faderale betoochchi komfurense woyko kopereshene geetetidi dayssanne giddishin faderale gusi polise giddidi poliseppeka qassikka diccida asata giddishin he diccidageti qassikka faderale.

Xeelishin keehipe lo7iza keeththati dishin ha keeththata keeththanaas asa naas qasse bira koshees hayssa mala keethatas daro bira koshees hesa kase xoosi maadanafe attin asi danda7enna.

Dumma dumma asati haysan sbiiqidi eqqi bekona. Nam'u asati kanche haysan doosona. Issi aaway ayba oothi giiko issi aaway esgees. Issi qasseka aawara eqqidagey issi oychas

Hayssi xeelli shin keehippe ayges lo'es ubba nayti qammida qammida mayo maydi hessafe guyeqasseka eqqidi beettosona nayti ayba gididakkon taas erettenna shin issi addey izita giddan giddon dehes hessafe guyiqas issin le'a

Hayssi keehippe lo7iza keeththa gidishin hayssi wuribenna ooratakko heessa gissa aybe aggis diikko hayssa keeththa xeedis asi ubba dosees heessafe guye kasseka dosidappe guye shame

Hayssi xeellishin keehipe lo7iza keeththa gidishin a keeththa mala booththa wuutha keesta daroson baawa xeellishin haakimeta keeththa masates haakimeta keeth hayssa mala lo7izayssa gidishin ubbafikka asati izo

Helishin keehippe lo7iza keetta bidishin hayssa mala keethth keexoy keehippe loo7ees asati ubba asatikka hayssa mala keeth keexxidi iza giddun de7izaakko ayba mala lo7oshin hayssi booththa qalamera teettidi keehippe lo7ees

dumma dumma asati hayssa mala keeththe qeexana koyosona shinife attin hayssa mala keeththe qeexana daro miishe koshshida ubbati eroosona hessa gish ubbatikka ayba ooththakona ogidi biyas

Hayssan dumma dumma satissife shiiqidi issi yooso ooliso suna heessika asa aybegikko ubbatikka shiiqidi tookko suna zokko bollaka hara negere bollakka tokko suna issini qasse kaayiba tokkigikko haray baawa ekeana maalata.

Hayssi seellishin keehippe daro nayti gelidi hayssa giddon nibaabe nababana mala go'etiza keeththa woykko ingilizethora laybireri geetetizayssa gidishin, daro asa nayti gelidi hayssan uttidi bana koshshida mala ubbatikka nababidi hessappe guye paaces giigo.

dumma dumma kinasafi hayssan ittidi aybakko be koyya miisha koyosona koydappe gui qasse hayssape be koyda maxaafa ekkidi xanna7usona xanna yidappe gu qasseka biidi paace paacitoosona haacefa ginde qase

dumma dumma asafi hayssan sheeqiittidi aygeotosnokikko hayssa mala as issi asi wulaytaseduinberisitisi antena irimiidale geetettidayssa gelana mala imirte htamaridi eppeguye paatana haace ekkidi issappe gue

Hayssi xeelishin na7iza lo7essara gurubada tamarada hayssa mala sillamaateya geetettizayssa wanca geetettizayssa kushera oykkadus wancappe duuye qasseka cililida abeba kushe woggara oykkadus kasseka madala

dumma dumma asati hayssan eqqidosona haasati qasseka aybe oththosona giikko timitre tawaaridi wursidappe guye hayssa mala mayo may7di wussippe shinqidi uttidi ifaytoosona hayssi qasseka etas wursodee

hayssan dumma dumma isilamati higidi uttidossona isilamanaccatappedaskka guyo takara adde naati uttidosona dubbatikka hayssan shigidi uttida nayti booththa may7o mayidoosana hessappe guye issiniya qasse

dumma dumma asati hayssa mala ooso ooththosona hayssi qaseka ah a oweso giikko hayssi qaanne oosso geykko wolqa ooso gietetes hayssa mala uotha wuchidache guye qaawoe bira immees bira immidappe guye ubbay ba wiidi deokkoyizassinne

sii xeelli shin ayba masatijikko keehipe lo7iza oge medhana asati hayssa mala s uthosona ubbatikka cugaaretu gaar shiiqidi pasota kehydi hayssa mala utsosona hessaka giiqase oge lo7athos

Hayssan dumma dumma asati dunguzata woyykko gaamo dunguzata may'idi eqqidossona hayssatappe qasse issi aawe ceygidawey issi miisha haasayees harati qasseka eqqidi esgoosona heyssafe guye qasseka issi aawe.

hesiwi keehippe lo7iza keeththa idonnan keehipe lo7iza oge poykko addize yko oorath mephettida aspaalte gidish hayssa giddon xeelli shenaye bakka makkina hamitidey baawa pettizay gin ishiminsha heessikka qasseka yode gikko gaare gaare

Dumma dumma asati hayssan ogiya ooththishe beettosona hetatikka kasseka ubbati roqugidi asa xeello sona heessafe dee qase makina tikka ara dumma dumma miishetikka doesona heessa gisho ubba asati shiiqidi hayssa mala.

Dumma dumma asati haysan betosona, haysappe guye iss aaway kushe baqesi, issi aaway Islama malatesi , haatha qaseka doyi desesi, hesappe guye qasi issi awayi gooba oothidageyi co gidi xeelishe kushe baqishe miicesi.

dumma dumma asati hayssan ekki dosuna asata bolla qasseka haaththi oonakko gididanka qolees hayssa gish haasati qasseka xeelidi x elidi miicosuna issiniya bolla haaththa asi qoles ha haaththa qolida asay qasseka

hayssa n qasseka de7izaaybegikko ubbatikka shiiqidi ekkidi issi miisha xeellosinna hayssi qasse aybeegikko asa nayti haaththe hayssa giddon gujjana woykko wossanaw go7ettiza miishe masate haaththe woththida pediyeqas

dumma dumma asati hayssan eqqidi hasayishe beettosona izatappe qasse daroti gaamo dungiza maydosona qasseka issi niya aybe diikko issiniya haaho derepiykko kare dere pe yiza macasu egidishin izikka

dumma dumma asati hayssan eqqidi beettosona nam7u adde natanne nam7u maca nati eqqidosona adde nati nam7atikka bootha mayo mayidosona macati qasseka zo7u mayo mayidi haa xeellosona issi miisha ba kushe bolla oyqqidi besa.

Hayssi seelishin taas erektinna ayba gididakko hinuppe attin asati ziqqi yiidi ooththizay sibeetes nam'u asata heedzdzu asatinne hissape dariza asati ubbatikka ayba ugidin xeelliyosona taas yeen hayssi aybiie

Issaan hussi aaddebeette haadde qasseka issi miisha haasayes haaddeppa qasseka guye baggara tophiya bandira iza giddon deizayssi issi miishi weettes arbaminchi geetettiza xuufekka garsa baggara xaafatti dibeetes heessafe guyesa

ayssi xeelishin haashshu saro yideta giza xuufe oykkida gidishin hayssa giddon aybi diigikko haaththa asati wothana mala woykko asati woththida yekkidii uyano mala haaththay dhayiya wode mua

Hayssi xeellishin kehife lo7iza miisha masates hasati ribaanea qancidi haasoo gelanaw masates ubbaytikka ufayidosona ubbaytikka qasseka miciyosona hessa gisha qasseka hayssi awa dere dunguza gididakkon taas ere.

Dumma dumma asati hayssan eqqidosona. Ubbatikka kushe mecetosona. Kushe mecetidappe guye qasse ubbatikka biidi quma mana. Quma midappe guye qasseka zaari yiidi kushi mecetidi haaththa uyidi mishidi hessappe yosona.

Dumma dumma asati hayssan eqqidi issi ba haasayosona izetikka qase ay ba asayosona giikko keeththe waa nu diyasas keeqqutidakko lo7o biidi issi pe shiiqidi haasayosona issi adde qase manadxire wuthidage coo gidi nayta xeele.